Mu kifaananyi kino mulabikiramu ekinyonyi nga kiri mu muddo omuddo guno guliraanye ennyanja ekinyonyi kino bakiyita ssekanyolya ssekanyolya ayina omumwa muwanvu era n'amagulu matonotono ekinyonyi kino bakiyita ssekanyolya.

Mu kifaananyi kino mulabikiramu abantu abage abagenze okwesanyusa ng'era ekifo kino kye baliko bagiyita bbiici. Kuliko omusenyu era n'ennyanja erabikako mu maaso eri, abantu bano baagenze kusanyuka era mu bo mulimu a... ali mu kwesanyusaamu ng'alinnye ku ŋŋamiya era ng'eŋŋamiya eno eri mu mu kumuvugamu mmutambuzaamu okumwetooloozaako ku kifo kino. Abamu batudde wansi, abalala bagenze eri ku mazzi era nga kuliko n'abazannya. Ekifo kino kisanyukirwamu ba....

Mu kifaananyi kino mulabikiramu omwami ng'alina eggaali era ng'asibyeko amatooke enkota eziwera. Omwami ono avuga eggaali ng'ayambuka engeri ya lusozi era oluguudo lukole lwa kkoolaasi.

Ekifaananyi kino kirabikiramu abaana ab'emyaka egy'enjawulo aba... ab'obuwala n'ab'obulenzi naye nga beetegekedde kifaananyi kubanga buli omu ayina gya... gya... gy'alabiseemu mu kifaananyi. Abamu bafukamidde, abalala basitamye, abalala bapoozinze ng'era enjogera ya leero bw'eri nga beetegekera ekifaananyi.

Mu kifaananyi kino mulabikiramu abaana ab'obulenzi basatu bali mu kusamba mupiira era wano waka, waliwo walabikirawo n'engoye eze... ez'ebika eby'enjawulo mulimu ssookisi za z'abaana ezisoma, mulimu ez'ebye... ez'ebyemipiira, mulimu empale n'amassaati era eng'oye ziyozeddwa ziri zaanikiddwa ziri ku waya ziri ku muguwa, abaana bali waka....

Mu kifaananyi muno mulabikiramu ente era nga ggana ddene ddala ente zino za biba bya kitaka era ente zino nkulu ente ᵑᵑanda zonna ziyina amayembe manene ddala we ziri waliwo omuddo naye omuddo guno mukalu waliwo n'emiti emitonotono ente nnyingi lino eggana ly'ente lye ndaba mu kifaananyi.

Esi faananyi kino kiragibwamu abaana ab'obulenzi akato ak'emyaka emito abaana bano bazze abaana bano bambadde engoye za mizannyo gya mipiira era abaana bano balabibwako nga balabika bagenda kuzannya mupiira nga beetegese ee busuuti bwe bambadde bwa bazannyi ba mupiira era abaana bano ba bulenzi baana bawerera ddala bambadde engoye ez'enjawulo mu langi ez'enjawulo naye nga za mizannyo.

Ekifaannyi kino kiraga ezzike nga liri mu nsiko, ezzike lino liddugavu naye nga lyasamye, mu nsiko mwe liri mulimu ebikoola nga bya bya kiragala era ezzike lino liraga nti lyali liriko kye lyogera engeri gye lirabikamu nga lyasamye.

Mu kifaananyi kino mulimu omuzikiti omuzikiti guno gusa gusaalibwamu ab'eddiini eya Abayisiraamu Abasiraamu basa basaaliramu omuzikiti guno bwe guli munene ddala era mulungi muzimbe bulungi we guli waliwo no n'akaggya akatonotono akalimu omuddo n'emitiititi emitonotono essinzizo lino muzikiti gusinzibwamu Abasiraamu.

Mu kifaananyi kino kirabikiramu omwami ng'avuga ppikippiki ku kkubo, ekkubo ggazi era aliko yekka. Obudde buwungedde, omwami ono yeeyuna kudda gy'agenda naye obudde buwungedde mu kkubo alimu yekka ete ekkubo ggazi obudde buwungedde, ebbali waalyo wajjudde emiti omwami ono avuga yeeyuna kudda waka ng'obudde bukyali.

Ekifaananyi kino waliwo ennyanja era nga ndabawo o ebinyonyi bibiri ebiyimiridde, ekimu kiddugavu ekirala kiri mu kkala njeru, byonna biyiri biyimiridde eno ku lubalama lw'ennyanja era nga masse mu masekkati g'ennyanja muno ndabayo eryato lirimu omuntu ayambadde olugoye lwa lwa lwa lumyufu ali mu lyato asaabala kudda ku lukalu.

Ekifaananyi kino kindaga enjuki ng'egenda ku kimuli okufunamu omubisi egende ekole omubisi gwayo, ng'ekimuli kino kya kkala ya kyenvu, n'enjuki era era ya kkala ya kitakataka.

Mu kifaananyi mulabikiramu omuntu ng'akutte ensigo mu kibatu kye, ensigo zino ziri mu kibatu kimu ekibatu ekirala kiwaniridde kinnewaakyo naye aziku akutte ensigo zino azikwatidde mu kibatu kimu.

Kifaananyi kino mulabikiramu oh oluguudo olwa kkoolaasi olulina ebyuma mu mabbali gaalwo era lwawulwamu enkuubo oh ekkubo lino baliyita Express highway. Ekkubo lino lya waggulu.

Ekifaananyi kino kirabikiramu ssekkokko nga ziri ku katimba kaazo. Ssekkokko zino zirimu langi za njawulo; mulimu e eze... ez'ekikuusikuusi, mulimu ne n'enzirugavu. Ssekkokko zino ziweramu ziwere ziwererako ddala, ziwerera ddala, ziri mu katimba, akatimba kaazo kaliko obusubi waggulu. We ziri zirabika zitundibwa.

Mu kifaananyi kino mulimu ezzike. Ezzike ezzike lino liddugavu era nga we liri waliwo ensiko, ezzike lino ddene era kkulu; ezzike lino liddugavu.

Mu kifaananyi kino mulabikiramu emmere efumbibwa ku ssigiri ez'ebbumba. Emmere eno efumbibwa mu ntamu era zibikkiddwako ebisaanikira eby'ekyuma. Emmere eri mu kufumbibwa, mu kifaananyi bw'erabika.

Mu kifaananyi kiraga oluguudo olutwala emmotoka n'ebidduka ebirala ebi ebitambulira ku wansi kati ng'ebusukkakkubo waliyo ebintu ebikoleddwa n'engalo e e ebya bannansi ebikole ng'obutebe, ebibbo n'ebintu ebirala we biri waliwo amaduuka ag'enjawulo na na omuli ne mobile money.

Mu kifaananyi kino mulabikiramu ebintu ebitundibwa nga bya njawulo omuli engoye, ebitengi, ebyokwewunda by'abakyala n'abaami, mulimu embira, mulimu ne ze tuyita kapeti empunde obulungi era enkolere muno nga ziriko ebigambo; ziri mu kkala ya kitaka. Engoye zino mulimu entunge n'ezitali ntunge.

Ekifaannyi kino ekifaananyi kino mulabikiramu omusawo era ng'akozesa ebyuma eby'enjawulo, ng'alina bye yeekebejja mu mu mu mu musaayi mu ngeri ey'olulimi olufuutifuuti alina mayikulosikoopu eyeekebejja obulwadde obuba buvudde mu kukebera kwe ng'aggyeeko omusaayi gw'abantu era nga yeetegereza, ali ku mayikulosikoopu era ng'akutte ke bayita ka tyubu ayina bye yeekebejja. Ayambadde giraavuzi n'ekkooti ya ya bbululu.

Ekifaananyi muno ndabamu ennyanja era nga waliwo n'amayumba amazimbe agali ku lubalama lwayo, ensozi ez'enjawulo; ndabamu ensozi bbiri n'ennyumba wakati w'ensozi zino. Ennyanja erimu n'amayengo gaayo, mulimu n'enjazi mu nnyanja mwennyini.

Ekifaananyi kino kirabikiramu enseenene nga nnongoose bulungi era nga ziri mu langi za njawulo; mulimu eza eza kiragala n'ez'ekitaka era nga no bazirongoosezza bulungi baziggyeeko obugulu n'ebiwaawaatiro byazo. Bazirongoosezza nga ntege ntegeke bulungi, zino enseenene.

Mu kifaananyi kino mulabikiramu ensolo gye bayita enkima, enkima eno we we w'eva waliwo omuddo, era enkima eno eri mu langi ya kivuuvuvu n'ebiddugavu, ebulira mu kivuuvuvu n'ekiddugavu, era enkima eno w'eri etambula egenda mmaaso. Eno ensolo gye bayita enkima ebeera mu nsiko era ensolo eno etambulira nnyo waggulu ku miti ng'ebuuka okuva ku miti n'enva ku guno n'edda ne ku guli, eno ensolo bagiyita nkima.

Mu kifo kino mulabikiiramu obusiisira obw'enjawulo era ng'ekifo kino kinyirize bulungi, ekifo kino kirabise nga kikyakalibwamu era nga kikole bulungi okulaga ensiisira ez'enjawulo n'amakubo aga agawuula okulaga, era waliwo omuddo omutonotono omulongoose obulungi n'obuyinja obwawula n'omuddo oguli ekifo kino kya kukyakalinwa. Obusiisira buzimbe kuliko essubi eddongooseemu era bukube langi nga nga bunyirivu

Mu kifaananyi kino mulimu essinzizo ery'eddiini ey'Abakatoliki. Essinzizo lino baliyita Namugongo Martyrs Shrine era wano tujjukirirawo abajulizi ba Uganda abaafiirira eddiini. Abajulizi bano baabatta era baabookya muliro, omuli Kizito omuto, omuli Mawaggali, omuli Bazzekuketta era n'abalala bangi. Essinzizo lino lya Bakatoliki, kijjukizo kya bajulizi abaafiirira eddiini y'Abakatoliki.

Mu kifaananyi muno mulabikiramu abantu abali ku lyato nga lya kyenvu era nga baami, batudde bonna badda bagenda mu maaso era bwe batudde bambadde obukooti obwa kipaapaali. Bonna baliko abantu munaana era bonna bambadde obukooti buno obuziyiza omuntu okugwa mu nnyanja n'abbira, bataddeko n'enkoofiira nazo za kipaapaali. Abantu bano amazzi ge balimu mangi ddala naye bagumu nti obukooti bwe bambadde tebasobola kubbira. Obukooti buno buta....

Mu kifaananyi kino mulabikiramu omwami omukulu ataddeko enkoofiira era nga musanyufu, omwami ono atunga ngoye, engoye zino azitungira ku kyalaani era wano ng'atudde ali mu kwolesa omulimu gwe, atunga kyalaani, ekyalaani kino kya kusamba, ebyalaani ebyasookera ddala kino kyalaani kya kusamba era nga bw'olaba ataddeko ewuzi ali mu kutunga.

Mu kifaananyi kino mulabikiramu omwami ng'avuga eggaali, eggaali eno agitaddeko enkota z'amatooke era amatooke agavuga ng'ayambuka atambulira wabbali w'oluguudo olwa kkoolansi.